Wolaytta wogaa qonccissiyageetuppe issoy bullukkoy asaa na'y dumma dumma wodiyaan maayiri puulatiyooge kushe hiilanchchati aybbi aybbappe giigissiyoona?

Wolaytta Soodo Yunbburshiya sinttan eraa luxiyaa naatuyo odettira erissoy woyggiya erissoy odetidee?

Sagga gallassan wolaytta sooddo luxetta keettan yootettida erissoy aybaabaa haasayiy siiyiretii?

Suppermarkkeetiyan daro go''aara de'iya miishshata demmeettees. He ayfiyan daridi beettiya miishshay miyode keehippe cammees.

Garssara maata mala maayada bollaara bootta phooliyagaa qophiya ba huuphiyan aattada ba kuslshiyan wolaytta wogaa banddira oyqqida woddalla macca na'iya keehippe lo''aasu.

Nunni nu payattetaa naganadanni lo'iddi erettanadanni ottiyabappe issoy zammanna issportiyaa, hegee zammana isporttee asa na'a payatettawu keehippe go'eessi, waati waati ottanawu koshiyoo?

Nu biittan de'iya asaa meran meran shaakkidi na'aa, wodallaa, ceegaa giidi qoyidiyakko dere asay woqqa kiyaneeshsha?

Nu oottiyo oosota keehippe allaxisanawunne zammaanissanawu go"ettiyo dumma dumma qommo maashiineti de'oosona. Hegeetuppe aygaa meray de"iyo maashiinee mittaa qanxxanaw haggazii?

Nusoon uttettayo giiggida dumma dumma mittaa qommuwappe oosettida pariniichcheriya oosoy aappun...

Puulattidi keehippe lo''iya wolaytta wogaa maayuwa maayida issippe shiiqida asati baaso haggaazaa oosuwa doomissiyageeti hegeeti keehippe iita asata.

Nu wolaytta deriyan dumma dumma polotikaa qommoy diyogaa ereettes. Hegaappe yaatin nu deree ha'i dooretti laaggiiddi diya kawotettaa biltsiginnaa polotikaa waanna meriya sunttay oone?

Daro qommonne dumma dumma meray de'iyo medoossati diyogaadan ereettes. Medoossati soon so oosuwayyo haggaazziya hariyaa malayinne kareen qa ba yashshatettan erettiya gaammuwa malay dees. Hegeeta so medoossanne kare medoossa gi oonee shaakkiday?

Keehippe aaho oyddiyaappe ya baggara uttida geala'o macca na'iya caga be''aydda de'iyaara a merara aybba lo''ayishsha!

Zillaytti arakkappe wolaytta sooddo kaamee gattiyo marccuwa waagayi laatamu bira shin ha laytti woqqa kiyidee?

Nuuga baggaara de'iyaa daro qoydday diyo asati issippe citan uttidi oottiyo oosoy hege aybbeshsha?

Luxanchcha tamaareti bantta guuggiya eraa keehippe aassanawunne bantta luxiyogan lo'obaa demmanawu ay mala qommo maxaafata nabbabanawu koshshiyonaa?

Daro wode wolayitta asay ba wogaa maayuwa maayidi beettes. Hegaa wogaa maayuwa aymala kushiya hiillanchchati giigissidi immidona?

Yessuussi asaa na'a ashshanawu saluwappe qoncciri yiiro xaliyaa gidishin hara ammanuwa ayssi ammanniyo?

Lo''iya meray de'iyo sohuwan de'iya wodalla attuma na'aynne geela'o maacaara wolaytta wogaa maayuwa maayageti siiquwan kumi uttidosona issoy issuwara.

zeeretira sohuwaan naagetiddi de'iyaa cacaray de'iyoo godarenne aara de'iyaa kaanay keehipe asaa na'aa qohiyaa meedoosata.

Asaa na'ay ba bollaa minttanawunne ba payyatettaa naagana gishshawu giidi dumma dumma qommo isportteta oottes. Hegaappe ayigee keehippe bollaa payyatettawu lo'oy?

Nu nuduussa ubban miyobaanne uyiyobaa essanawu nuna keehippe go'iya so miishshati dumma dumma haggaazuwa nuyyo immiyageeti hegeeti ayiba ayibaappe giigidi yiidona?

Daro wode nu biitteeyyoo luxetta keettaa be'iyode keehippe diccibeennabay a garssan beettes. Luxettaa dichchanawunne luxiyageetu eraa dichchanawu ayibaa go'ettiyakko keehi?

Iita mal'iya uluwan uttiya katta oyiqqida huuphe sohuwa bootaappe yedissiiggiya tukkee de'iyo katta keettay awaara dii?

Daroo qommoy de'iyoo medossati he bittee bollan de'iyogaa erettes, hegetti soonne karee medosatti ayi kesha go'aa asaa naayo ha'i wodiyan immiddi de'iyonna.

Kaamee biyo ogiyan miyyiyan otti uttida dumma dumma qalamettinne eqqi uttida dozati sohuwan lo''i beettoosona.

Luxiyo keettan gidide oottiyo sohuwan nuna keehippe haggaziyagee xaafanawu maaddiyaagee xaafiyo miishshay I aybaa aybaappe giigidi shiiqidagee?

Issippe shiiqidi wolaytta wogaa maayuwa maayi uttidageti wolaytta wogaa qonccissanawu wolayttato doonan yettaa yexxiyageti aawati hegeti keehippe cimiichchidosona.

Aahonne aradda gidida goshsha sohuwan cora asay shiiqidi bul"iyooba oyqqidi eqqiraageeti beettoosona. Hegeti cori uttira asati aybba oottanaw shiiqirona?

Keehippe daro qoyiday de'iyo medoosa qommoti diyogaa ereettes. Hegeekka dumma dumma meray de'iyogeeta sonne kare medoosata giidi shaakiray oonee?

Ciishsha galassan nu deriya kawotettaa kaalettiya asati yeddido cengurssa ixxokko woy woygiyaageeshsha.

Dumma dumma saruwa biite saroy awude seeraa naaggissiyageti keehippe hanqqetidosona.

arakka ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro keehippe mangetti uttis.

Nu biitten wolaytta garssan polotikaa sinttaara gididi kaalettiya dumma dumma asati diyogaa ereettees. Hegeetuppe biltsiginnaa polotikaa koyro kaalettiyay oonee?

aduuqqidi beettiyaage biittee dichchaayoo geetetidi mel"ettida ogee aayfiyaw xeelaw diyaa meraynne malkkee agee lo"enna.

Nu heeran darotoo asayi ooyettiyode sigettiya erettida kaalettiya aawatu qoodayi qoodin woqqa kiyidee?

Asaa na'a de'uwa galla galla geli kessan koshshiyabatuppe issoy qummay asaa na'ay payyir daanaadan ootiya qummaa qommoy aygee hegeeta ereettisha?

Keehippe mal'iyaa kattanne asa na'aa wozanna woppu oottiyaa tukkiyaa penttisiyo katta keettaa eriyay de'i entte garssan?

Keehippe haalaxisiyaagaa naa"u gediyaawa lagiyoogaa boollan uuttida wodalla attumma na'ay xeeliyoode iita wuuqetidaba masatees tawu.

Nu diyoosaappe harasaa pinnanawu keehippe daro go"aa immiya kaamee awa biittan mel"etiri haa yii?

Goshsha bollan de'iyaa diccanawu poqqatiidi diyaa daro asati eqqidi a meraa shaahuwa be'idi de'iyoge kattin min mal''ena atakilttiyaa.

Nu wolaytta sooddo luxiyoo yunburshshiya keettan dumma dumma kettattinne keexettidabati beettosona hegeeti ay mala zamanna ogiyaani keexettidagete?

Aahonne dembba gidida zal'iyo sohuwan giyaa malaadan de'iyasan de'iya daro qommo asaappe dariya baggay ayibaa zal'iiddi de'iishsha?

Dumma meeray de'iyo adussa qoliya maayida yelaga macca naatine guuta attuma naati bantta ammaniyo keettan gididi godaa issippe goynidi keehippe lo'osona.

Nuuni nu luxettaa keehippe zammaanissanawunne diccida biittatuura issi mala gidanawu maaddiyabatuppe waannay elekktroonikesiya. Hegaa ayimala ogiyara go'ettiyakko nuyyoo luxanchchatuyo keehippe lo'o?

Ha"i wode dumma dummasan erettidi kaalettiya aawati diyogaa ereettes. Yaatin hegeeti dumma dumma oosuwa oottiya erettidi kaalettiya aawata waati dooranawu koshshii?

Daro qoyiday de"iyo ushshati dumma dumma meray de'iyo paapirkatun pooximmettidi giigoosona geetettes. Laa eti ayiibaappe giigiyona?

Woddalla macca naati daro wode xeeliyode lo'idi beettanawu puulayiyo miishshata keehippe go'ettoosona. Hegeetikka dumma dumma ogiyaara giiggidi de'oosona. Eti ayba aybaappe giggiyona?

Toophphiya deriyan erettida kaalettiyagee oddiroogaatoon zilaytti tokkettida dumma dumma qoomoy de'iyo doozati dicciroonaye?

Asay giyan bayzziyogee kushiyan oyqqidi singgiyode keehippe sawees.

Issi biittan asa na'aa oosuwa allaxanadaninne zammananaadan oottiyaabappe issibay baaso hagaazzata. Hege baaso hagazzati suuridi giigenaan ixxikko biitte dichcha oyqqees. Biittiya diccanadan baaso hagazzata waati waati giiggissanawu koshshi?

Wolayitta sooddo luxetta yuunbburshshe keettaayoo keehippe maalaaliya malaatay diyoogaa ereettes. He malaatay ayba aybabaa qonccissanawu ba garssan oyqqidaagee?

Darotoo oosuwan daafuri simmidi bana shemppissanawunne zannaqissanawu go'ettiyo dumma dumma zannaqa keettati nuugan heeran aappunee qoodan?

Zilaytta transportte kaamiya nu go"etto marccuwaa waagay guuttashin ha laytti transportte kaamiya marccuwa waagay woqqa kiyyide?

Darin dumma dumma go'aayyo maaddiya perniichchere oosoti doosona. Hegeeti perniichchere oosoti iita zammanidaageeta gididaagaappe denddidaagan keettaayyoonne ooso keettaayo keehippe puulaa immoosona. Eti awan awan giigidi yiyoonaa?

Wolayitta wogaa mayuwa maayidi de'iya cora wodalla attumaa garssan barkka duriya issi maccaari qole keehippe piskkettes.

Asaa na'ay oosuwan daafuri simmidi bana shemppissnawu giigida shemppuwa sohay uttanawu gididee xeellanawu maari baa. Oydetun kumiraagee,

Nuugan heeran de'iya minonne wolqqaama gidida seeraa naagissiya asati awa baggaara diyonaa?

Keehippe aaho sohuwan de'iya dumma dumma asaa na'ayoo go'etanawu maadiyanne deetaayo koshiya miishata oyqqida supermarkeetiyan tonggu giyaa saamunay de'iiyee?

daro hagaazza immiyoogan erettiya so medoosatinne woykko xeellanaw lo''iyaa woy tuuristetti be'iyo kare medoosati de'oosona. soone kare gi shaakkiray eta ooneshsha?

Keehippe aahonne dumma dumma meretata ba garssan oyiqqidi be'iyo hegee Heeray asaa na'wu gelawu kessawu dumma dummabaa polanawu duussawu injjetiishsha?

Assaa na'aa de'uwa keehippe allaxxissiyanne zammaanissiyabaappe issibay elekktiroonike maashiineta. Hegeeti elekkitroonike mashiineti ayba aybaappe giigidi hegawu yiyonaa?

Nu heeran de'iyaage zammana keettan keexxetiranne keehippe puulattira kattaa keettati bantta garssan tukkiyaakka bayzziyoona?

Dumma dumma asaa naa'aayo keehippe go'iya mita ayfetinne attaakilteti diyogaa erettees. Hageeti ayi ayi meran tokketi dicciyageete?

Nu toophphee banddiree bollen de'iya malaatay puulaa boottaaranne saluwa meraa oyqquuttaagee aybaa ba garssan qonccissiiddi de'ii?

Medoossati asaa na'aappe bantta meran keehi dummatiyogaa erettes. Hegaa medoossata pilggidi be'iyode eta garssan diya meray kareegeenne soogaagee ayibin dummatii?

geela'o macca na'iya bana puulayana gaada dumma eeshan ba huuphiya dooqisidaara dooqisadakka besaydda diyara keehippe hanqqetta utaasu.

Asaa na'a de'oy keehin zammanidooga bessiyaabetuppe issoy paranicheriya oosoy asaa na'a soonne ootiyo sohuwan hagazziyoogan erettees. Aymalla aymalla mitta qommuwappe giigide?

Xeelawu keehippe adduqqiddinne daro bonccotta oyqqi diccirabaa masattiya mitaa ayfee aymela ayfiya qommuwa ayfiisha?

Wolaytta wogaa maayuwa puulattidinne lo'iri beettanaadan oottiyabaappe issibay kushe hiillanchchay ba hiillaa go'ettiri medhdhoogaa. Yaatin hegaa medhdhay waanira kushe hiillanchchay?

Ha'i woden xekkaa zammaanissana giidi kaalettiyageeti koyrogaappe aattidi oottiddi diyogee erettees. Yaatin he luxettaa zammaanissanawu keehippe koshshiyabay aybee?

Nu Toophphee salo guppantton de'iya dumma dumma luxiyo keetta luxxanchchati lo"o eraa ekkanaadan luxettaa waati zammaaanissanne ?

wodallanne yelaga gididda atumma na'ay bolaa hagaazziyo ispporttiya ooyiidi diyaaga odanchati aybba lo'issi odidonaasha

Aaho keehiippe arada gidida goshshaa sohuwaan bettidi eti zeranawu bantta kushshiyaan xikkiya oyqqidi naagoosona. Aymala zeretaa zerana niyoonaa?

Keehippe lo'iya sohuwan eqqida laappun maccaageetuura eqqida issi attumaagee keehippe hanqqettidaba masates

Asaa na'ay ba diyo duussan ba gelan kessan kattawu haattawu go'ettiyo so miishshatu marccoy woqqa kiyide?

Wolaytta Soodo luxiyo keettan yunbburssiyan de'iyaa dar luxanchchati qoodan aapuna gakkiyaaba masatiyoona?

Wolayitta sodo luxiyo yumburushiya keettan diya luxanchcha tamaareti bantta guuggiya aassanaagaanne keehi lo'o xoqqa sohuwa gakkanaadan aaro maxaafati koshshoosona. Maxaafata awuppe demmanawu danddayiyo?

Dembba sohuwan de'iya daro meray de'iyo oydetti sintaara wodhdhiro katta keettiya keehippe guutta.

Issi kilaassiyan uttida issippe laggetida daro oyidee diyo Luxanchchati issi meraa maayaageeti keehippe wocamoosona.

Nu deren de'iya trspporttiyaa kaameti dumma dumma mere de'iyogeeti baggay boottaa qoyday de'iyo asaa oyqqees baggay daro qoyday de'iyo asaa oyqqees eti awa awa heeraa besiyaageete?

Dumma dumma pabbrikkatun qoxxettidi giigiya daro qommo ushshati doosona. Hegaappe gin asaa na'aa angooliya bochchi sakkarissiya ushshay aygee?

Daro wode macca asati banttna loyttanawunne bantta geeshatetta naaganawu go'ettiyo dumma dumma puulaa miishshata waatidi daro wodiya gam"ettanawu danddayiyoo?

Asaa na'aa tohuwa iitabay kanttidi bochchennaadan naagiyabatuppe issibay caammaa. Daro caammaa qommoy diyogaa ereettes. Hegaappe ayigee nuyyoo keehippe injjetiyagee?

Keehippe arraddanne aaho gidida goshshaa sohuwan dumma dumma miittaa qommo oyqqidaagan de"iyaa asati aybaa oottiiddi de"iyoonaa?

Nuugaa heeran keehippe seeraaa naagissiyaageeti keehippe wolqaamatanne minota. Laa hegaa keena minotetta eti awuppe ekkidonaa?

Daro wode geella"o macca naati banttana keehippe puulayissanawunne wodalla attuma naatu sinttan lo"iddi beettanaw go"ettiyo alleeqati awan meretiyoona?

Nu deren asay bawu koshshiyaba zal'anawu qocaa kiyidi bana lo'abaa zal'idi yiyogaa erettes. Hegee qocay awa baggaara de'i?

Nu derin nuuxiri aaho asaa na'aayokka goyiddi madettanawu injjettiyaa goshshaa injjettiyaa sohoy diyoogaatto erettees. Hegaa goshshaa sohuwan aybaa tokkiyokko lo'idi ayfanee?

Nu sonni nuni dumma dumma bayo go'ettiyo so mishatti de'osonna hegaa so mishaa aybi aybi qomuwanni shakidi gigisiday i onne?

Toophphee biitten keehippe aahonne aradda gidida goshshaa sohoy diyogaa ereettees . Hegaa goshshaa sohuwan nu biittee diccuwayo aymala aymala qommoy diyobata tokkiyakko suure mokkana danddayi?

Asaa na'ay dumma dumma bana ashees gi giynniyo Xoossati de'iyogaatuwan daro wode siyeettees. Shi ha'i daridda asay awa woossaa keettan uttiyaagee?

Dumma dumma meraara medhdhettida asaa na'ay bana shemppissana sohuwa giidi giigissido keettati ayi keena sohuwa oyiqqi uttidosona?

Asa nay eriyoogatton dumma dumma oosuwa qommoy de'ees. Hegaa oosuwa qommuwappe keehippe daro maeccuwaa demmissi asanaa de'uwa laammanaw danddayiyagee aygee?

Keehippe asaa na'aa de'uwa hallaxissiya daro go'aa immiya elekitiroonikisiya miishshay aappun marcco gakkidee?

Daroo luxettaa maratti nu bittani de'iyoge erettes, luxettaa marayayo ettaa luxettaa hagaziyogappe issoy maxafaa, he mfaxaay ayban ayban gigi gidi xeliyode, xafiyo mishati koshosonnaa xafiyo mishata awuppe demanne?

So garssan go"ettiyo dumma dumma buqurati daro mera oyqqi uttiraageeti aybbaw aybbaw go"iyoona asaa naata?

xeeluwawu be'iyode keehippe lo'idinne tohuwawukka injettidi medhe meretida dumma dumma qommo caamati hegeeti awa biittan meretidaageetee?

Ha wodiyan keehippe zammaanida wodiyaan diiyo gishshawu ha'i layittan diya luxanchchatikka keehippe zammanida luxiyogaa eranawu koshshosona.

Saynisse qonccissogadanni gidiko asa na koshiyaa huzu bappe issoy keettaa yagiddi oddis, hege yanin kettay wanni wanni giganawu koshi? injjetiyadan.

Heeran de'iyaa aahonne keehippe cora qommoy de'iyo hagaziyo iqqa oyqqida suppermarkketiyaa garssan la keehippe tonggu goyaa saamunay daaneshsha?

Nu heeran de'iyaa keehippe aahonne daroba ba garssan oyqqi uttida suppermarkkeetiyan ta koyyiyo tonggu giyo saamunay de'ishsha?

Asaa na"aa de"oy beni wode kushiyan oottiiddi daafursa daridaaga gidiraashin ha'i wodee zammaanidi daro qommo maashiineta ehiri asaa daafursaappe shemppissis. He maashineta oonee pilgiray?

Darotoo wodalla maccageeti baqattidi biittappe hara biittawu pinoosona. Aybbissi biyoona? Tuurizimeti nuuga heerikaa yoosona etikka waananaw yiyyoona?

Hachchi nu telebizhiniyan kantidda odoy koyiroppe keehin yashshiyaganne deretetta bollan hanidabaa haasayiyaaga hegee odoy awa bbittaabaa haasayiiddi diyaabeeshsha?

Cora asati sagga gallassan oddetidda odoy keehippe malaaliyagaanne asaa na'aa guggiyan oyshaa wotiyagaa giiri haasayiga siyaas i aymal oddoosha?

Nuugaappe huuphe baggaara de'iya heeran keehippe malaaliyanne qoodan cora meretati doosona. Laa nu heeraappe he heeraa loyittiday ayibeeshsha?

Qoyidaa coratiddi uttidaa asati goyidinne goshaa sohuwan tokiddi de'osonnaala etti tokiyoo bay aybeshaa

Nu deree asay kehippe hahosa biddi bawu koshiyabbaa qoccappe za'aliddi ekkieri yees, yattin mattan asayyo qoccay gigenne?

Daro wode geela"o macca naata be"iyoode bantta puula naaganawu bantta huuphiya eesuwan eesuwan giigisoosona. Laa aappun wodiya naagi naagi giigissiyoonaashsha?

Xappo eraraa de'iyaa asatti bantta huphe qopaa asasi attanawu koyidi go'ettiyo xaffo mishaa waggayi apunna ciyidde ha'i wodiyanni?

nu biittee Itoophphen dumma dumma citati de'iyaageetibantana errisanawu daro meray de'iyo banddirata go'ettosonna. wolayttaagee ay mala meraara diyaagee?

Daro wode nu xeelliyoode gella"o macca naati baqattidi ba diyo biittappe hara biitta biyooga be'tees. Yaatin tuurizimme ayssi ha biitti yii?

Asaa na'ay bana asheessi giidi kaalettiyoobaape issoy ammanuwa gidiyoogaa eriidi yaatin alammiya ubbaa ashanawu saluwaappe yidaagee yesuusa gidishin ayssi hara ammanuwaa kaaleetii?

Sagga gallassan oduwa bolla odettira erissoy keehippe malaaliyagaanne koyro erissotuppe dummatiyagaa gidiyogaa asati haasayishin siyaas I waanira erissosha?